supperimarkeettete mirte supperimaarkeettete mirte yaa mayyaate? supperimarkeettete mirte ise mamii dagginote supperimarkeettete mirte mayeenni loonsoonnite? maye kalaqinote

Muronna laalo, muronna laalo yaa mayyate, muronna laalonihu badooshshise maati ,muro laalo noyikkiha heedhe dandiittanonso didandiittano ,lamenta mayi xaadisanosi ?

Looso, loosoho yaa mayyate, looso isi ayi kalaqino, looso loossanori isi ayeeoti, loosu mayra hasiisi, loossa hoongiro mayi mitima kalaqantano.

Mama'no ama' no yaa mayate ama'no isi mamai daginote ama'note kaimu noosenso dinose ama'note yinemo woyite mayini ama'ninayi ayi aana amam'ninayite.

biirote uduunne biirote uduunne yaa mayyate? biirote uduunni mamiinni dayeenoho? maye kalaqinoho? biirote uduunni isi mayeenni loonsoonniho?

amma'no amma'note yaa mayyaate amma'no isi ayi kalaqino amma'no mayira amma'ninanni amma'ninannihuno isi maati amma'note may horo noose.

amma'no amma'no yaa mayaate amma'no isi ayi kalaqeo amma'no hiikiini dagginoro isi afinoonni amma'note horose maati

Loosu loosoho yaa mayaate loosu isi mmia dayinoho looso ayi kalaqino looso losa hongiro qaru heranonsa dino loosuyitino horosi maati?

Hodhisha, hodhishaho yaa yaa mayatte, hodhisha isi ayi kalaqewoho, hodhisha mayini loonsonni, hodhishu hiikini hiikkira hodhisanoho, hodhishuyitino horosi maati

owaante owaantete yaa mayyaate owaante ise mayiira uyiinannite owaante uyiitannoti ayiiooti owaante adhitannorino hiittee bissaati.

odoo odoote yaa mayyate odoo odeessannohu ayeti odoo oddeessitannori hiikkuriuti odeessinannihuno ayeraati

elekitiroonikise elekitiroonikise yaa mayyate? elekitiroonikise mayinni loonsoonnite? elekitiroonikise loosinohu ayeeti? elekitiroonikise nookkiha mannu heere dandaanno?

looso loosoho yineemmo woyiite loosoho yaa mayyaate loosu manchi beettira may horo afirino loosa hoogiro manchi beetti maa ikkanno loosuyii afi'nanni horo maati.

looso loosoho yaa duchu dani loosi herara dandano koni gidonni mittu manchi losire bato loosire woyi dadale umisi hesho heranoha loosoho ya dandinanni

hara daa"attonna darama hara yineemmo woyiite mittu bayiichinni wole bayiicho hara ikkitanna daa"atto yineemmo woyiite mitto bayiicho biifinore marre daa"antanni garaati darama yineemmowoyiite kayiinni mittu bayiichinni iillino korkaattinni wolewa harate.

Babaxino dani uduunicho babaxino dani uduunicho yineemo woyite duuchu dani uduuni heerara dandaano dana babaxinohu geesha babaxinohu babaxewu uduunichoti uaa dandinani.